Ukufundisa abantu ngemikhuhlane ethelelwanayo kuqakathekile njalo ukuthi umuntu umele azivikele lakho kuyasweleka ngenxa yokuthi imikhuhlane eminye ingamngenela.

Ukuzinakekela njengesisebenzi sezempilakahle ngeyinye yezinto emele iqakathekiswe, izisebenzi zibe kwazi njalo kube lamabhakani lemibhalo yokuthi umuntu azinakekele avikeleke.

Kuhle kakhulu ukuthakazelela amalanga ezinto ezithile kwezezimpilakahle. Nxa kulilanga lokugeza izandla kuhle kufundiswe ngokugeza izandla ukwenzelukuthi abantu baphile kuhle bangathelelani imikhuhlane.

Imfundiso phakathi kwabahlali ngokwempilakahle iqakathekile kakhulu. Yenza imikhuhlane ivikeleke, ngoba abahlali, bendawo, bayabe sebelolwazi.

Ukusebenza kwabezempilakahle belixuku kwenza ukuthi umsebenzi ubelula. Abanye bebhala phansi ,abanye bethatha amasample ,abanye befundisa .Kanti njalo bevikelekile labo ukuze bengathathi imikhuhlane.

Amabhakane lempikitsha ezibhedlela aluncedo kakhulu ngoba omunye umuntu uyafika nje azibalele okubhaliweyo okuqondisa ngezempilakahle athole ulwazi lula .

Ngesikhathi se Covid abantu abasebenza kwezempilakahle bebesebenza begqokile ama mask begqokile njalo lama gown okuzivikela ukwenzela ukuthi bangathathi lumkhuhlane.

Ungabona isisebenzi sezempilakahle sigqoke sazivikela kanje kutshengisa ukuthi uyabe esebenzela endaweni elamagcikwane amanengi angamlimaza emzimbeni kodwa ke nxa evikelekile kuyasebenzeka.

Imikhuhlane yonke iyelapheka nxa umuntu efikile kwezempilakahle kwesinye isikhathi izigulane ziyaswela ukuthi zifundiswe zisondele ezibhedlela ukuze zelatshwe zisile.

Odokotela labomongikazi nxa besondela emphakathini besiyahlola abantu ngobunengi babo njalo bebafundisa ngemikhuhlane kwenza lokuyivikela kubelula abantu ngoba bayabe sebelolwazi.

Nxa umtwana etshisa engezwa kuhle, kuqakathekile ukuthi umama abelolwazi lokuthi amgijumisele kwenzempilakahle kumbe ekilinika ukuze athole uncedo masinyane

Ngesikhathi secovid 19, umuntu wonke wayemele ukuthi agqoke imask. Avale amakhala, lomlomo, njalo abantu bebehlatshwa amajekiseni. Okuzivikela, kulo umkhuhlane.

Ukugijima loku eksesayiza kuyayiqeda eminye imikhuhlane. Nxa umuntu eleflu kumbe ekhwehlela. Kwesinye isikhathi engagijima nje, khonalokhuyana kuyenza ukuthi influenza ibaleke emzimbeni.

Kuyasolakala ukuthi ngezikhathi ezithile abantu basondele kwezempila kahle bahlolwe kubonakale ukuthi ibp imi njani ikanti bafundiswe ngokuziphatha lokudla kuhle ukuze bavikeleke

Nxa izisebenzi zempilakahle zilemvunulo yonke yokuzivikela, kwenzukuthi zisebenze zikhululekile ngoba zikwazi ukuthi ngeke zithathe imikhuhlane lamagcikwane ekusebenzeni kwazo.

Eminye imithi esetshenziswayo iyingozi. leminye imikhuhlane eyelatshwayo iyingozi. Yikho ke nxa abezempilakahle befundisa abantu , begqoke bazivikela kanje kuyatshengisa ubungozi balokho okuyabe kusenziwa.

Kuleminye imikhuhlane eswela udokotela oyedwa ukuthi elaphe isigulane. Kubeleminye nxa kumele ukuthi umuntu ahlinzwe kube labodokotela abadlula oyedwa ukwenzela ukuthi baphanane imibono lamasu okuthi bamelaphe njani.

Umkhuhlane wekhovid 19 wenze ukuthi kubelezindlela ezinhle ezokugeza izandla zihlanzeke umuntu engabambanga, engafakanga umkhuhlane kweyinye indawo.

kuyasetshenzwa lapha njalo abasebenzi bazivikele bagqokile ezokuzivikela bavalile emakhanda bavalile impumulo amakhala njalo izandla lazo zivalelwe ukuze babambe kuhle bangathathi ingcekeza lemikhuhlane

Kukhe kwabanzima emhlabeni lapho kade kulesifo esekhovithi. Ikhovithi ke ibihlolwa ngokuthi kungeniswe uluthi emakhaleni omuntu besekuthathwa leyosephulu ukuze kuhlolwe ukuthi umuntu kambe kalayo yini.

Ngesikhathi se COVID 19, umuntu wonke kwakumelukuthi agqoke imask. Eyokuzivikela ,leyokuvikela lo omunye oseduze laye, labezempilakahle labo babezivikela beselapha isigulane.

Abantwana bayaluswela usizo lwabeze mpilakahle kwesinye iskhathi ukuthi bavakatshele emakhaya abo baye bancedisa babelaphe babahlole besemakhaya endaweni yabo abangeka kwesaba khona

Nxa usebenza kwezempilakahle impahla yonke yokuvikela ikhona kubalula umuntu nxa esegqokile konke okokuvikeleka laye uzizwa esebenza ekhululekile.

Ukuza endaweni lapho okutholakala khona amanzi abantu besiza ngobunengi babo belezigubhu zokukhelela kuyatshengisa ukuthi wonke umuntu uyawaswela amanzi ngoba eyimpilo.

Uhlangothi lwe World Wealth Organization luyakhuthaza ukuthi amanzi kumele atholakale indawo yonke labantwana abasase bancane babelethuba lokuthi banathe amanzi ahlanzekileyo.

Kuyisinqumo senhlangothi lweWorld Health Organization ukuthi abantu bonke kumele bazuze amanzi ahlanzekileyo. Yikho ke omama bayathokoza nxa amanzi ahlanzekileyo elethwe eduzane labo.

Ukwembiwa kwemigodi eyohlobo lwezikotsho kwenzukuthi abantu bonke lasemaphandleni bathole amanzi ahlanzekileyo angela magcikwane lezibungu benze baphile kuhle.

Imihlangano yezisebenzi zempilakahle iswelakala ukuthi iqhubeke isenziwa ukwenzela ukuthi abantu babelane ulwazi belaphe ngcono ngokuguquka kwezinto kwanamhlanje.

Ezempilakahle kuhle ziphathwe ngumhlaba wonke. Abantu bafundiswe, abantu belatshwe, abantu baqoqwe ukwenzela ukuthi babekwazi ukuzivikela emikhuhlaneni ekhona kulezinsuku.

Amanzi ahlanzekileyo aphuma empompini ayaswelakala indawo yonke emphakathini. Lasezikolweni ukuze abantwana lababalisi babelempilakahle ngokunatha amanzi ehlanzekileyo.

Amanzi ayimpilo. Bonke abantu bayawaswela amanzi ahlanzekileyo. Ngakho nxa ohulumende begebha izikotsho ikakhulu emaphandleni kwenzukuthi abantu baphile kuhle.

Amanzi ayimpilo amanzi nxa ekhona aletha injabulo umntwana laye uyajabula abotheke ukuthi awafiqe amanzi ekhona ehlanzekile njalo ephuma empompini.

imihlangano yabantu bezempilakahle amazwe lamazwe ehlangene benza ukuthi babelane ulwazi balolane njeba insimbi ilola eyinye bebelolwazi oluphezulu

Enye indlela yokuvikela imikhuhlane yikuthi kugejwe imigodi, kube lamanzi ahlanzekileyo aphuma emgodini njalo ethathwa empompini ukwenzel' ukuth' abantu bavikeleke.

Emakhaya amanzi aba ludubo ikakhulu kwezinye indawo okuhanjwa khona umango omude umuntu esiyadinga amanzi kwenza impilo ibe nzima, kodwa nxa kungagejwa imigodi kuba lula amanzi atholakale eduze.

Noma ingekho impompi endaweni zasemakhaya kodwa ukuhlanzeka kungenzeka ukuthi kube khona nxa umuntu emele ageze izandla uyacenga ukwenzela ukuthi amanzi angaphindi athathe lawo alegcikwane nxa esebenzisa indlela yokucengela.

Ezempilakahle kufanele ukuthi zifinyelelwe yibo bonke abantu, abadala labantwana. Kanti-ke nxa behlanganiswa befundiswa ngemikhuhlane kwenza ukuthi isizwe siphile kuhle.

Imihlangano iyasweleka kwezempilakahle ukuze zithuthuke. Kwesinye isikhathi kubayimihlangano yokusayina izivumelwano lokusayina indlela zokuthi kuthengiselwane. Ngakhoke iyakwenza ukuthi kusebenzwe kuhle.

Amanzi ayimpilo yikho ke nxa amanzi esiba khona eduzane njalo amanzi ahlanzekileyo aphuma kusibhorane, kwenzukuthi abantu baphile kahle banathe amanzi alungele umzimba.

Izisebenzi zempilakahle kuqakathekile ukuthi zona zinakekele ukuphila lwazo ngakho ke ukugqoka ukuvikela ngempahla zonke zokuthi bavikeleke kuqakathekile kakhulu ukuze baqhubeke besebenze kuhle

Nxa umuntu efika esibhedlela ethola abantu abangamsiza kuyinto enhle kakhulu nxa ufika ukhulumisana labo beqondile ukuthi bekusize uzwalawe uthokoza

Nxa umuntu esethe wahlaselwa ngumkhuhlane wenqondo kuhle ukuthi izihlobo zakhe labezempilakahle abalolwazi bahlale laye phansi, bamfundise, baxoxisane laye, azizwe engumuntu.

Umkhuhlane wokuphambana ingqondo ngumkhuhlane omubi kakhuku kodwa ke nxa izigulane zithola usizo kanti lezihlobo zithola imfundiso izigulane eziphambene ngokwengqondo zigcinakala kuhle.

Ilanga elikhangelele lokubhungaza umkhosi walabo abaphambane ngokwengqondo kuhle ukuthi libe khona imimnyaka yonke ukuze kufundiswe abantu babamukele abanjalo.

Umuntu nxa esegula ngokwengqondo uqhubeka engumuntu njalo elamalungelo. Kumele sibahloniphe njalo kufundiswe ngabo lendlela yokuthi baphathwe kuhle ngoba lokhe bengabantu.

Nxa umuntu esephambene ngokwengqondo angenza noma yini ngoba yena uyabengasakuboni okuhle lokubi kodwa usekelo lwezempilakahle labemuli luyamenza ukuthi asile.

amabhakani ezibhedlela lasemakilinika aqhakathekile kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ayabe etshengisa ukuthi isibhedlela sikhatshana okungakanani kwesinye isikhathi imibhalo iyabe ifundisa ngezempilakahle

Ngenxa yokuma komnotho welizwe indawo ezinengi abantu sebetholakala belomkhuhlane wengqondo. Yikho ke nxa kukhona izisebenzi eziqeqetshiweyo omongikazi labodokotela kuba lula ukuthi belatshwe.

Ukufundisa ngempilakahle yengqondo yinto eswelwa ngabantu bonke. Yikhoke lasemisebenzini kumelukuthi abantu babuthaniswe bafundiswe .Ngoba abanye bangahlangana lohlupho umuntu uyahle aphambane ingqondo .Kodwa nxa efundisiwe kuyasiza.

Kubakuhle ukuthi indawo yonke kube lesibhedlela esihambayo ikakhulu kwaleso abagula ngengqondo ngoba nxa umuntu esegula ngokwengqondo kwesinye iskhathi uyala ukuya esibhedlela kodwa nxa kukhona imobile hospital iyamufinyelela

Ukuphila kahle engqondweni kuyinto eswelwa ngumuntu onke. Nxa umuntu angaphambaniseka engqondweni, kakusela ndlela yokuthi aphile kahle ngakho ke izibhedlela zilalo uhlangothi lokukhangela ingqondo yomuntu ukuthi uphilile na.

Imibhalo lamabhakani atshengisa indawo, kwenza kubelula nxa umuntu sekuthiwe aye kweyinye indawo, ngoba nxa kungathiwa hamba elaboratory nxa ungayijwayelanga indawo ungalahleka kodwa ibhakane liyasiza.

Ukugulelwa ngumntwana ayisiyo nto ejabulisayo. Kodwa nxa umama esefikile kwezempilakahle esibhedlela kumbe eclinic uyalindela ama nurse lamadokotela ukuze umtanakhe elatshwe.

Ukwakhiwa kwezibhedlela lamakilinika kwenza ukuthi abantu babeleze mpilakahle eduzane labo lapho abahlala khona bengahambi umango omude besiyadinga ukwelatshwa.

Esibhedlela kumele kube yindawo ehlanzekileyo umuntu angaze aphiwe umbheda laye abelethemba lokuthi uzasila ngoba kuhlanzekile. Njalo ungabona umuntu esesenelisa ukuhlala usesilile sengahamba ekhaya.

Izigulane kuqakathekile ukuthi nxa sezifikile esibhedlela zifundiswe zinikwe ihealth education ukuze zizwisise ngemikhuhlane zisizakale zona khanye lemuli zazo.

Ukwakhiwa kwezibhedlela lamakilinika kwenza ukuthi abantu abanengi bafinyelele ezempilakahle ngendlela elula ngoba ukuhamba umango omude ikakhulu emaphandleni kwenza ukuthi abanye bengazifinyeleli.

Nxa ufika esibhedlela ufica kwakhiwe kuhle, kuhlanzekile, kuyenza ukuthi umuntu abelethemba lokuthi indawo ebonakala ibukeka izamnika impilakahle ahambe engumuntu osesilile njalo oqinileyo.

Ukugeza izandla kungumkhuba omuhle okumelukuthi izisebenzi zempilakahle zizejwayeze yona ngoba nxa usebenza ikakhulu elaboratory kunengi okubajwayo okunye kungaphuma kumaglove besokukungcolisa.

Kwezempilakahle ukuqeqetsha lokufundiswa kwalabo abasafundela ezempilakahle kuqakathekile. Abalolwazi bayabatshengisa bebafundisa ngabodoli ukuze bakwazi okumele kwenziwe.

Ukuze abezempilakahle bakwazi ukusebenzisa imitshina kuyadingeka ukuthi bafundiswe ngumuntu oqeqetshileyo ololwazi ngalomtshina ukuze usetshenziswe kuhle uncedise izigulane

Ukuhlala okufundiswa ngeze mpilakahle lokwenza umsebenzi ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi omongikazi baqhubeke belolonga ulwazi lwabo ukuze bengakhohlwa abakufundiswayo esikolweni zabo

Ukufundisa ngezempilakahle kuyinto eswelakayo izikhathi zonke .Ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuthi akwazi afundiswe ,azwisise ngempilo yakhe ukuze azinakekele kuhle.

Ukufundisa ngezempilakahle kuyasweleka. Izikhathi zonke, omongikazi bahlala bebala, benanzelela ukuthi ulwazi babelalo, ukuze baludlulisele ebantwini, lakuzigulane. Zibelalo ulwazi lokuziphatha kuhle.

Umkhuhlane wemvukuzane uyabulala ,kodwa ke abantu nxa befundiswa kutshengiswa ukuthi angaya masinya kwezempilakahle uyasila kwenza ukuthi abantu baphephe.

Ukufundisa lokufundisana ngemithetho yezempilakakhe yinto eswelakalayo ezindaweni zonke, ukuze abantu babe lolwazi bangaze benza izinto eziphambene lemithetho yezempilakakhe.

Umkhuhlane wecovid 19 ubengumkhuhlane ohlukuluze umhlaba wonke njalo abantu abanengi bafa emazweni amanengi yikhoke kwakubhalwa izigwalo lama report ukwenzela ukuthi kwazakale

Imthetho yezempilakahle esithi ngama policy kumele ifundiswe abantu ukwenzela ukuthi babelolwazi benelise ukuthi baziphathe ngendlela ehambelana lemthetho yezempilakahle.

Isakhiwo esihle, izakhiwo ezinhle zenza ukuthi osebenza khona asebenze kuhle ikanti lezigulane nxa zifika nje, zibona usizo lukhona luthembisa.

Kuhle kakhulu nxa abezempilakahle ikakhulu ePharmacy bekunanzelela ukuthi umuntu, kumele achasiselwe ngendlela yokusebenzisa umuthi ukwenzela ukuthi awusebenzise kuhle umelaphe masinyane.

Nxa umongikazi esehlolile isigulane kubakuhle ukuthi kubhalwe phansi lokho okutholakeleyo kubhalwe phansi ukutshisa komzimba kanye lokuthi iBP yesigulane imi njani

Ukuze isigulane sihlatshwe ijekiseni, kuswelakala umongikazi kumbe udokotela ololwazi lokuhotsha umuthi ngejekiseni, ukwenzela ukuthi abesehlaba ,ungene emzimbeni wesigulane

Umbhalo wokwamkele abantu endaweni yezempilakahle, uletha ukwamkela kokuqala umuntu engakakhulumi lomunye umuntu. Kwenza ukuthi umuntu ahlaliseke ngoba eyamkelekile kuleyo ndawo.

Ukubukeka lokwakheka kuhle kwesibhedlela kwenza ukuthi lodlulayo kumbe lokhangelayo abalethemba ukuthi lapha ngingathola uncedo ngoba kukuhle njalo kuhlanzekile.

Noma umuntu egula uyafisa ukuba abesendaweni enhle ngakho nxa izibhedlela zisakhiwa zibezinhle kufakwe utshani beloan kubeluhlaza .Kwenza umuntu athokoze.

Imota yokuthwala izigulane i Ambulace kuhle ibe khona ezibhedlela lasema clinic ukwenzela ukuthi umuntu ogulayo athwalwe masinya agijinyiselwe endaweni angathola khona usizo.

Kuhle kakhulu nxa ohulumende benanzelela ukuthi kumele kwakhiwe izibhedlela lamaclinic, zibezinengi phakathi kwabantu umphakathi ube lendawo ezinengi zokuthi uthole usizo lokwelatshwa

Nxa kulemibhalo ecacileyo ezibhedlela lemaclinika kwenza kubelula ukuthi izigulane zibone lanxa sezilahleka zibone lapho okumele ziyekhona okulamakhwelelo khona.

Ezibhedlela lamakliniki kuyasweleka ukuthi indawo zokulindela okwezigulane kube lezitulo kumbe amabhentshi ukwenzela ukuthi abantu bengabi lesikhathi eside bemile kodwa behlale phansi.

Isibhedlela sakithi sizuze imibheda emitsha, mihle sekukuhle esibhedlela kucecisiwe ngemibheda emitsha evalelweyo ukuze ingangeni amanzi lengcekeza. Uzimele ubukele umama uyabona okwenzakalayo.

Basukumele phezulu abantu besiya emhlanganweni weze mpilakahle, ukuze bafundiswe ngemikhuhlane yakulezi insuku lokuthi bangazivikela njani, kubonakala inengi kungomama ngoba yibo phela abagcina izimuli bezinakekela.

Nxa umuntu ethe wangena engozini yemota noma yiphi ehlukumeza amathambo. Nxa esephilile, eselatshiwe, kulo gaja okuthiwa yirihabhu lapho angena khona alungiswe amathambo ukuze aqine njalo.

Ohulumende bonke bayakuqakathekisa ukuthi ezempilakahle zande ukwenzela ukuthi abantu bangahambi umango omude besiyadinga ezempilakahle kumbe isibhedlela kumbe ikilinika, yikho-ke ohulumende uyakha lezi izakhiwo zibe khona.

Imigwaqo emihle iqakathekile kakhulu uma ilizwe lilemigwaqo emihle kwenza kubelula ukuhamba lokuhambisa ukudla lemithi ebantwini abayiswelayo ngakhoke imigwaqo iqakathekile empilweni zethu.

Umkhuhlane we BP usuvamile njalo uyabulala abantu. Yiwo phela owaziwa ngokuthi yi, 'silent killer', so ke umuntu wonke nxa efika esibhedlela uyahlolwa ukuthi kubonakale ukuthi iBP yakhe imi njani ukuze elatshwe kuhle.

Umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane osuludubo kakhulu emhlabeni wonke lezinsuku ngakho imfundiso eqodileyo ukuthi umuntu aziphathe njani ukuze avikeleke kusweleka ifundiswe indawo zonke

Odokotela abelapha ngezamathambo balutshwani emazweni amanengi kodwa ke uncedo olunengi abantu nxa behlutshwa ngamathambo luba khona efiziyo bayazama ukuthi belule amathambo alunge.

Eminye imikhuhlane yelapheka ngokuthi kuqale kuhlolwe igazi .Ngakhoke abalolwazi bayalithatha igazi ,beselihanjiswa elabhorethari liyehlolwa . Kubonakale ukuthi umuntu uhlutshwa yini.

Imfundiso yezempilakahle yenza ukuthi izigulane nxa zihlutshwa ngumkhuhlane sibelendlela yokukhetha ukuthi sifuna kuphi. Kumbe sifuna kutshiswe, kumbe sifuna kwenziweni ngenxa yokuthi sizwile ulwazi.

Abantu nxa sebekhulile ,kuvamile ukuthi bahlutshwe yimikhuhlane eminengi nengi. Eminye yayo , ngumkhuhlane yetshukela lomkhuhlane we BP .Ngakho kuhle nxa abantu behlolwa ukuze kubonakale ukuthi kumi njani.

Ukuze abantu bevikeleke umkhuhlane weBp kumele ba"Exercise" badle kuhle, bangabhemi igwayi njalo bagcine ubunzima lesisindo somzimba siphansi.

sonke isigulane nxa sesifikile esibhedlela siyakujabulela ukuthi sibonwe ngu dokotela asihlole mhlawumbe asibambabambe abuze ukuthi kubuhlungu ngaphi siyakhululeka selapheke kalula

Ukuhlola iBP yomuntu uma ebuya eyisigulane. Kuqakathekile kakhulu ,ikanti lokuhlola futhi ukuthi umthambo utshaya kanjani kwenza ukuthi elapheke kuhle kulolwazi.

Nxa umuntu engelawo umuthi kwesinye isikhathi egula. Angabe etshaywa likhanda, angabe esizwa nje ukudinwa lokudangala. Ubayisidaba esibi kakhulu, esiba nzima kuye umuntu.

Impahla zokuzivikela ziyasweleka kusibhedlela ngesibhedlela ukwenzela ukuthi isisebenzi sivikeleke njalo sisebenze sikhululekile singela thuba lokuthi sithathe imikhuhlane esingagcina sisiyayithelela imuli.

Esibhedlela nxa kulemitshina umuntu uyahlolwa, kuyananzelelwa ukuthi uphethwe yini kubonakale, kuzwakale lokuthi inhliziyo yakho itshaya kanjani ukwenzela ukuthi ayelatshwe lula.

Imikhuhlane ehlasela amehlo yimikhuhlane emibi, kodwa ke nxa umuntu angathola usizo ngokuphangisa noma amehlo esebonakala kungani asakhangeli kuhle ayelapheka.

Umkhuhlane wecancer okubizwa kuthwe yimvukuzane usuhluphile kulezi insuku njalo kubulala abantu abanengi yikhoke kumele siwunakekele ukwenzela ukuthi welapheke emizimbeni.

Eminye imithi yelapha ngaphakathi ngakho ke kumele ukuthi umuntu alandele iziqondiso zokuthi umuthi usetshenziswa njani nxa ungowokuhlikihlela ngitsho ukurabha kumele ukuthi umuntu enze njalo ukuzumuthi uyefinyelela lapho okubuhlungu khona.

Imitshina yokuhlola abantu ezibhedlela minengi. Eminye kumele ukuthi umuntu asondeze ikhanda lakhe ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi bahlole abafuna ukuthi bakuhlole ekhanda kumbe emehlweni.

Izisebenzi zesibhedlela zenza umsebenzi omkhulu kakhulu nxa lapho kusenziwa ukuthi kuhlinzwe abantu ukwenzela ukuthi bangaze baqunywa izitho. Kubonakala izisebenzi zimpilakahle zinengi zincedisana kulo umsebenzi

Sonke isigulane nona singasananzeleli okwenzakalayo siyafisa ukuthi siphathwe kuhle ngabantu abafundeleyo umsebenzi. Nxa udokotela efika kuwe kule mitshina yokukuhlola lawe uzwa ungani ususilile.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi behlangane nxa lapho kutholakele imithi lakho konke okokusebenzisa babe lixuku bakuhlole benda wonye ukuze bavumelane ukuthi yikho sibiliokuyakusebenza kuhle esibhedlela

Nxa amasempuluzi esethethwe ahanjiswa elaboratory, abe laboratory bafika benze indlela zokuthi bawahlole ukwenzelukuthi babone imikhuhlane ehlupha abantu babesebekhipha impumela zakhona.

Ema laboratory kuyatholakala ezinengi ezokusebenzisa ukuhlola okuthile. Umuntu angazihlola khona eyedwa endlini ukuba abone ukuthi uzithwele kumbe hatshi

Ukugcinakala kuhle kwempahla zelaboratory kwenza ukuthi kungabi lamagcikwane angangena kumasempuluzi ngoba kugcinakale kuhle kwavikeleka ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingaze yamemetheka.

Manengi ama"samples" atholakala elabhorethi. Amanye kuyathathwa imithambiso, amanye kuyathathwa igazi ukuze kuhlolwe ukuthi umuntu ubulawa ngumkhuhlane bani.

Umama ozithweleyo kuhle asondele kwezempilakahle ezibhedlela lemakilinika izikhathi zonke. Nxa engezwa ingani umntwana kasakhabi esiswini kuhle ukuthi bayelalela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya njani abezempilakahle.

Amanye amasempluzi nxa esethethwe khonangale elabhorithori, bafike bawahlanganise leminye imithi, bagoqogoqoze, ukwenzelukuthi bahlole kahle umkhuhlane ongabe kuhlupha umuntu.

Imitshina yama khomputha yenza kusebenzeke lula lasemalabhorethari. Nxa sebehlolile abakuhlolayo kuyatshengisa kukhomputha benelise ukuthi impumela bayibone kuhle khonapho eglasini.

Elaboratory kulezinto ezinengi ezilahlwayo ezinye zilemikhuhlane ngakho ukuthi imigomo yedoti ibhalwe kucace kwenza kubelula ukuthi umuntu abekwazi ukuthi ulahlela ngaphi.

Endaweni zokuhlola imikhuhlane ezifana lamalaboratory, kuhle ukuthi kuhlale kuhlanzekile njalo impahla ibekeke kuhle ukwenzela ukuthi kungabikhona amagcikwane abambayo.

Ezibhedlela ngaphansi kwediphathimenti yelabhoretari kubhakhona amambhodlela lamagajana amanengi okugcinela amasempu, isempu ukuze kuphume kuhle ukuthi umuntu uhlutshwa yin, kumele kugcinakale ngendlela eqondileyo.

Kuqoqeke kuhle kubekeke kuhle esibhedlela imitshina yakulezi insuku ebona isimo somuntu ngaphakathi, umbheda ubekiwe laphayana okutshengisa ukuthi yonke into ilungele isigulane, nxa sifika siyangeniswa emitshineni besesithola usizo.

kwesinye iskhathi kuyaswela ukuthi sona isigulane silaliswe khona e laboratory nxa kuthathwa ama sample ukwenzela ukuthi i sample ibe seduzane lalapho ezahlolwa khona ngoba imitshina yokuhlola eminye itholakala khona kumalaboratory ukwenzela ukuthi kube seduze

Nxa umuntu esefikile esibhedlela okunye ukuhlola yikuthi kuthathwe ingcekeza yakhe ibe sisiyahlolwa ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe kungabe kuyini okumhluphayo. Lokhu ngosokulungele ukuthi kuhlolwe.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kubekhona imitshina. Imitshina yokuhlola lokhu okuyabe kuthethwe khona ama samples ebantwini. Ngakhoke indawo okuthiwa yi laboratory ifanele ibekhona njalo ibe lemitshina esebenzayo.

Umfanekiso womtshina uyatshengisa ngokusobala ukuthi uqamukile isandla lo umuntu abathi yi fracture ngesilungu. Uphume kuhle sibili lumfanekiso uzakwenzukuthi usizo lwamadokotela lubelula.

Imitshina yokuhlola umuntu esifubeni ukuze kubonakale imikhuhlane efana labo TB iqakathekile ezibhedlela ngakho ke nxa i X ray ithe yathathwa kubelula ukuthi ikhangelwe ukuze kubonakale umkhuhlane.

Kulingelo lomntwana wonke ukuthi abelemphilakahle, yikhoke abazali kuqakathekile ukuthi nxa umntwana engezwa kuhle bamhambise esibhedlela. Ngobe nxa indlebe zingezwa leskolo angeke afundi kuhle.

Ukuze umama agcine kuhle umntanakhe, kuhle ukuthi afundiswe. Omongikazi bathathe ithuba lokukhulumisana laye umama bamfundise ngendlela enhle yokuphatha umntwana.

Abantwana yisipho esivela ku Nkulunkulu, njalo kumele baphathwe kuhle, ukwenzela ukuthi kuphume khona abakhokheli bakusasa, kuphume khona odokotela labomongikazi kulabo bantwana.

Ukuze isizwe sande kuhle ukuthi omama abasesekuzinga lokuzuza abantwana bahlale befundiswa ngokuhlanzeka langokuziphatha, langokwelamisa abantwana ukuze bakhule kuhle.

Inqola zemithi lenqola zokusebenzisa kwezempilakahle zenza umsebenzi ubelula ngoba ziyafuqwa kaziphakanyiswa, isisebenzi sisebenza sikhululekile sithwale konke esikufunayo sifuqe ngenqola.

Impahla zokusebenzisa e theatre nxa seziphumile ku autoclevic machine ziyagoqwa kuhle zithandelwe ngamalembu ukwenzela ukuthi kungangeni igcikwane ziyesetshenziswa zihlanzekile.

Ezinye impahla zokusebenzisa esibhedlela ziyaswela ukuthi zigeziswe ngokubiliswa phakathi kwamanzi atshisa kakhulu okuthiwa yi sterilisation ukwela ukuthi kubulawe amagcikwane.

Nxa isibhedlela silayo yonke imtshina yokusebenzisa, kwenza ukwelapha kube lula. Nxa umuntu esefikile kuyasweleka ukuthi kwaziwe ukuthi umzimba wakhe utshisa okunganani.

Minengi imitshina lemitshinyana, emele ibe khona ezibhedlela. Yonke ilemisebenzi eqakathekileyo, ingabe itshiyana eminye imikhulu eminye imincinyane kodwa yonke iyasweleka.

imitshina yonke ilemisebenzi yayo etshiyeneyo eminye yimtshina emkhulu eminye yimtshina emncinyane kodwa yonke iyaswelakala ukuze abasebenzayo bayisebenzise bancede izigulane

Amasyringe emihlobo etshiyeneyo lemisebenzi yawo itshiyene. Ngakho ke kuyasweleka ukuthi abekhona ukwenzela ukuthi oMongikazi labo Dokotela bawasebenzise ngendlela abafundiswe ngayo.

Nxa umuntu esekhulile, angaswela ukuthi ahambe nge wheelchair ngoba engasenelisi ukuzihambela kumbe ahambe ngalokhu ahamba ekubambile okulama viri kumncedise ukuthi ame, ahambe kuhle.

Yonke imitshina esentshenziswa ezibhedlela iqakathekile eminye ingakhanya engani ngokuncinyane nje kwento okungela msebenzi kodwa ke nxa ukwazi ukukusebenzisa kuyasiza umuntu kumnike uncendo asile

Impahla esetshenziswa emalabhorethi iyathatha imikhuhlane ngokubamba amagcikwane kodwa ke nxa ingafakwa emtshineni woku"auto claver" kuyatshisa yonke into kusale sekuhlanzekile.

Eyinye into eqakathekileyo ukuthi ibekhona ezibhedlela lemakiliniki ioxygen ngakho ke kumele ukuthi iwodwe ihlale ikhona ukwenzelukuthi izigulane eziswelukufakwa ioxygen zisizakale.

Amawheelchair enza ukuthi umsebenzi wokuphakamisa izigulane ubelula. Nxa kukhona amawheelchair isigulane siyahlaliswa besesifuqwa siyefika lapho okumele siyehlolwa khona selatshwe masinya.

Kwejwayeleke izigelo eziqondileyo ezokusika amalembu kodwa kwezempilakahle izigelo zilokufanana ezinye zigobile zingafanani ukwenzela ukuthi zisetshenziswe lapho okumele ziyesebenza khona

Nxa kukhona izinto zokusebenzisa ezibhedlela kubalula ukusebenza. Kuyasweleka ke izinto ezinjengamawheeel chair lezitulo ezilamaviri okufuqa umuntu oyisigulane ukwenzelu kuthi kusebenzeke lula.

Amazinyo ayisitho esiswela ngumuntu wonke ukwenzela ukuthi ayenelise ukudla. Yikho ke ukuthi amazinyo aphathwe kuhle lokuthi aphathwa njani kuyafundiswa ukwenzela ukuthi umuntu lomuntu awagcine kuhle amazinyo akhe.

Nxa umuntu egula kuyaswelakala kwesinye isikhathi ukuthi kuthathwe igazi, ukuze kuhlolwe kubonakale egazini ukuthi ungabe uhlutshwa yini? Ngakho igazi selithethwe liqoqwa kuhle kanje lifakwe izitikitana ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngelikabani.

Ezibhedlela kuyaswelakala into zokusebenzisa. Nxa umuntu esiyangena etheatre esiyahlinzwa, nxa kukhona izigelo lakho konke okungafunwa ngudokotela kwenza ukuthi umsebenzi ubelula.

Ukusebenza ngemitshina yakulenzinsuku kwenzukuthi umsebenzi ubelula yonke into ifakwa emtshineni okuhlolwayo kuhlolwe ngomtshina besokuletha impumela enhle ezakwenza ukuthi izigulane zisizakale.

Imitshina yonke iqakathekile esibhedlela ngoba isebenza imsebenzi etshiyeneyo. Eminye ngeyokuhlola, eminye ngeyokukhangela ingaphakathi yomuntu. Njalo lo osebenzisayo laye ku kuhle uba elesitulo sakhe sokuthi ahlale asebenze.

Nxa kungekho okokusebenzisa esibhedlela kwenza impilo yabo mongikazi labo dokotela ibe nzima kodwa nxa kukhona njengalokhu kubalula ukwenzela ukuthi umsebenzi uphatheke kakuhle lesigulane siphatheke kuhle.

Imitshina yonke yezempilakahle iyasweleka ezibhedlela. Ukuze kuhambe kuhle ukwelapha abantu kumele kube lemitshina yakulezi insuku encedisa odokotela labomongikazi ekusebenzeni kwabo.

Umbheda wezigulani umbheda osetshenziswa ezibhedlela lalapha kulengozi emergency umbheda lo ulendlela elula yokuwuhambisa ngoba ulamaviri njalo isigulane siyabotshelwa embhedeni ukuze singahlukuluzeki

Ukugqoka amagilovu nxa umuntu esebenza kuyinto evikela yena, kumvike' ukuthi angathathi imkhuhlane, kumvikele futhi ukuthi engalinyazwa ngeminye imithi enjengama khemikhalzi ezandleni.

Imitshina esibhedlela iqakathekile ngoba kwenza kubelula ukuthi odokotela labomongikazi babekwazi ukuthi ngaphakathi umuntu uminjani imitshina ehlola ibone ingaphathi yomuntu iminjani iyasweleka ezibhedlela

Okokusebenzisa esibhedlela kuyimihlobo eminengi etshiyeneyo kanti njalo kudinga ukuthi umuntu abelolwazi ukuthi lokhu kusetshenziswa nxa kutheni , kusetshenziswa kusiphi isitho ukuze welaphe kuhle isigulane.

Ukusebenza kwezempilakahle kuyinto eligugu kakhulu kodwa isisebenzi laso kumele sivikeleke, sigqoke sivikele impahla, sivikele umlomo, sivikele amehlo, lezandla lazo zivikelwe.

Kubalula ukusebenza nxa kukhona imibheda yabantwana elamavili, lanxa lapho sokumele ukuthi kugijinywe kule"emergency" kugijimeka lula ngoba lumbheda uyafuqwa nje kuphela.

Amehlo kumele ahlale ebona kuhle yikho ke nxa kungani kawusezwa kuhle emehlweni ,kuhle ukusondela esbhedlela noma eluma ikhona imithi yokwelapha lokho kuluma umuntu akhululeke.

Umuntu angalimala abelesilonda kungenzeka ukuthi singenwe ngamagciwane sibhibhidle. Kodwa ke nxa imithi yokwelapha ikhona eyokuthi ampuntshuzele esilondeni aphole kuhle kakhulu.

Kuyathokozisa ukubona imithi ifakiwe emashelufini ngobunengi bayo. Lokhu kwenzukuthi ezempilakahle ziqine njalo abantu babelethemba lokusila ngoba beyibona imithi.

Umuthi nxa ubhalwe kuhle njalo kufakwe lemifanekiso kwenzukuthi longafundanga awabone amawemusi akwazi ukuthi lo ngumuthi wekwelapha amawemusi noma unathwa abekwazi ukuthi kunathwa njani.

Ukukhwehlela nxa kuwomile empinjweni kubuhlungu kakhulu. Umuntu okhwehlelayo engazuza umuthi othambisa umpimbo, kwenza kubengcono elapheke masinyane.

Imithi iyenelisa ukuthi itholakale ingamaphilisi aginywayo kumbe ingamanzi kumbe njalo kungokokuhlikihlela ukwenzela ukuthi umuntu akusebenzise asile.

Imithi yonke yokwelapha imele ukuthi ibhalwe kuhle ukwenzelukuthi lowo osebenzayo abone ngombhalo kanti lesigulane sibone ukuthi kubhaliwe ibizo lomuthi.

Nxa isigulani sinikwa amapills siyachasiselwa njalo sifundiswe ukuthi amapills lawa anathwa njani anathwa usudlile kumbe ungakadli ukuyenzela ukuthi sisile

Umkhuhlane wesihudo ngumkhuhlane omubi kakhulu ngoba uyaqeda amanzi emzimbeni , isigulane besesiphelelwa ngamandla , kwenza ukuthi isigulane sife kumbe sehle masinyane umzimba

Isilungulela abantu yi heart burn kungenye yezinto ehluphayo abantu kodwa ke nxa imithi yokwehlisa lo umkhuhlane itholakala ezibhedlela lemafamasi kwenza impilo yabanjalo ibe lula.

Umkhuhlane wokukhwehlela lesifuba ngomunye wemikhuhlane ekhathazayo emphakathini yikho ke nxa imithi yokukhwehlela ikhona kwenza ukuthi abantu belatshwe basile masinyane.

Yonke imithi ilamagama ebizwa ngawo. Njalo nxa beselapha omongikazi bayabe bekwazi lesilinganiso okumele basinike sona .Yikhoke kubhalwa ukwenzelukuthi kubelula kubomongikazi laboDokotela.

Kwesinye isikhathi umuntu engagula kungasikho ukuthi kulomkhuhlane otheni kuuyabe kuswelakala umhlobo wamavitamin kuphela emzimbeni ngakho enganikwa ama vitamin lawa aswelakalayo umuntu uyelapheka

Yonke imithi ilendlela yokugcinwa. Indlela enhle yokuyigcina imithi kumele ukuthi umuntu abe lolwazi. Abepharmacy ke bayakwazi imithi egcinwa emambodleleni legcinwa emabhokisini.

Igazi liqakathekile emzimbeni womuntu ngakho-ke eminye imikhuhlane ihlasela lona igazi eminye yenza linqume kodwa eminye imithi iyalihlambulula lihlanzeke kube lempilakahle.

Eminye imithi kayinathwa ,njalo kayisiyo yokuhlikihlela kodwa iyafafazwa ngendlela yoku"sprayer" lapho okuyabe kubuhlungu khona uhle usebenze lowo muthi ikakhulu kwabala ezomdlalo.

Ama musk asizile umhlaba kakhulu ngesikhathi secovid 19 umuntu wonke wayemele ukuthi agqoke imask ukuze avikeleke emkhuhlaneni wayo I COVID 19

Ukwelapha izigulane kulezindlela ezitshiyeneyo. Eminye imithi iyaginywa efananana lamaphilisi kanti emadrip kuyahlatshwa ijekiseni kudrip ihle ingene masinya emzimbeni

Ezinye izimbodlela lamabhokisi okugcinela imithi kungabonakala kufanana kodwa imibhalo yenza kube lula ukuthi umuntu ebon' ukuthi lo ngumuthi bani njalo usetshenziswa kuphi.

Imithi yokukhwehlela lemithi yofuba iyasweleka ezibhedlela .Ukuze abantu besizakale lemifanekiso iyakhuluma lomuntu, noma engafundanga uyabona ukuthi lo umuthi ngowani.

Imithi yabantwana abasese bancinyane iza ingimithi enathwayo, eyenelisa ukuthi umntwana anathe ngoba amaphilisi kwesinye isikhathi umntwana akayenelisi ukuthi awaginye.

Imithi yokwelapha ibuya imhlobo etshiyeneyo yikho eminye empuntshuzwayo njengalo esiwubonayo iyasweleka layo ukuze umuntu awugcobe lapho okubuhlungu khona asile

Ukukhwehlela kungumkhuhlane ongamuhle njalo umuntu nxa ekhwehlela akukholula kodwa ke nxa imithi yokwelapha ukukhwehlela ikhona kuyenza ukuthi abantu bayithenge basile.

Imithi yonke imele ibhalwe kucace, ukwenzela ukuthi isigulane senelise ukulandelela imibhalo ebhaliweyo ukuthi umuthi usetshenziswa njani ukwenzela ukuthi sisile kuhle.

Amagcobo abonakala emahle ayatshengisa ukuthi asetshenziswa njani njalo eyenza ukuthi ijwabu lihlale lilobumanzi atshengisa lokuthi angasetshenziswa insuku zonke.

Imithi yonke esetshenziswayo kwezempilakahle ilendlela yokugcinwa. Eminye igcinwa isema phakethini enye isema mbodleleni ukwenzela ukuthi isebenze kuhle, ibe lamandla ingaze yonakala.

eminye imithi etholakala ezibhedlela kuyabe kungayisiwo amaphilisi kuphela ayisiyo futhi enathwayo yodwa ikhona eyokuhlikihla ukwenzela ukuthi lapho okubuhlungu khona kuyethintwa yilowomuthi umuntu asile

Imithi yonke imele igcinakale kuhle. Ifakwe endaweni lapho ezahlala kuhle njalo kubhalwe ukwenzela ukuthi osebenzisayo ancediseke ngokulandela iminingingwana ebhaliweyo ukuthi kusetshenziswa njani.

Eminye imithi iyahlatshwa emzimbeni kuyasweleka ke izinto zoku hlabisa ama sirinji lamajekiseni ukwenzela ukuthi lowo muthi uhlatshwe uyesebenza masinya phakathi komzimba womuntu.

Kwesinye iskhathi unganikwa amaphilisi alemibala, kungani kuyethusa kodwa nxa imfundiso yempilakahle umuntu eyizuzile, uyakwaz' ukuthi amaphilisi ayimbala eminengi etshiyeneyo.

Zonke ezempilakahle izibhedlela lamakilinika ziyayiswela imithi. Nxa umuntu efika ezokwelatshwa kuhle nxa eseqedile athole amaphilisi lemithi eyeneleyo ukuthi elapheke.

Yonke imithi yakulezinsuku ibhaliwe kwacaca ukwenzela ukuthi umuntu nxa ewusebenzisa noma Kade efundisiwe esibhedlela enelise laye ukuthi able akhumbule ukuthi umuthi usetshenziswa njani.

Labaphambene ngokomqondo ,bayaswela indawo ezinhle ,lapho abelatshwa khona. Ukubona nje indawo enhle kwenzukuthi umuntu aguquke emqondweni laye enelise ukubuka imvelo enhle.

ukuphatheka kuhle kwesibhedlela kuhlanyelwe utshani obuluhlaza ama loan kuba yinto enhle kuzigulane lezi esezisenenlisa ukuphuma zihamba hambe kuhle ukuthi zibuke indawo enhle

Ukuthakazelela imikhosi etshiyeneyo, kwenza ukuthi abantu babelolwazi. Ukuthakazelela lawonalo owomkhuhlane wokubulawa yingqondo, kwenza ukuthi lezihlobo, zazi ukuthi abazo , bazilethe kumpilakahle.

Ukuhlela ngezempilakahle kube lohlelo olukhangela phambili kwenza ukuthi abantu basebenze besazi ukuthi bakhangeleleni babone ukuthi bayawufeza lowombono omuhle okukhangelelwe kuwo.

Ukwelapha abantwana kuyasweleka ukuthi kukhuthazwe .Nxa o Dokotela beselapha umntwana labo bezwa kuhle nxa umntwana esila ngoba basave isizwe sakusasa.

Abantwana yisipho esivevela kuJehova, yikhoke kumele baphathwe kuhle, bafundiswe, banikwe amalungelo abo ,banikwe lezempilakahle ukuze babeyisizwe esihle ngelakusasa labo.

Indawo yokwelaphela abantwana imele ibe yindawo ehlanzekileyo njalo yonke into ibekhona lalapho okufakwa khona ama 'oxygen' kube khona nxa kusweleka umntwana afakwe masinyane.

Kuyinto enhle ukuthi abantwana nxa begula bafakwe endaweni yabo bodwa, lokhu kwenzu ukuthi abantwana bakhululeke njalo belapheke kuhle besendaweni lapho aba ngabantwana kuphela.

Abantwana abancinyane kubanzima ukuthi baginye amaphilisi. Yikho ke abezempilakahle bayenza ukuthi kubekhona imithi enathwayo eminye empuntshuzelwa emlonyeni ukuze umntwana elapheke.

Abantwana abancane bayayesaba i uniform kanurse ikakhulu emhlophe, kodwa nxa abezempilakahle odokotela lamanurse begqoka okunye okungumbala kwenzukuthi umntwana laye akhululeke.

Imithi eminengi yabantwana yenziwa ifakwe ukuthi ingababi ngoba nxa ibaba abantwana bayala ukunatha, kodwa nxa kungani kumnandi, kwenza kube lula ukuthi umntwana anathe asile.

Umkhuhlane we Ebola ngumkhuhlane oyingozi kakhulu. Emazweni lapho otholakala khona usubulele abantu abanengi kodwa ke bayavikeleka abantu ngokuthi behlatshwe I vaccine yokuwuvikela.

Abantwana yiso isizwe sakusasa ngakho kulilungelo labo ukuthi bavikelwe emikhuhlaneni njalo kube lemikhankaso yokuthakazelela usuku lwabo lokuhlatshwa ujuze baphile kuhle.

Imidlalo yenza ukuthi abantwana baphile kuhle nxa bangahle bafundiswe imidlalo yebhora, imidlalo eyenza ukuthi imizimba yabo iqine bayavikeleka lasemikhuhlaneni eminengi.

Kulilungelo labantwana bonke ukuthi baphathwe kuhle. Batshengiswe uthando. Bazizwe labo, ukuthi bangabantu. Ngakho ke ukudlala lomntwana kumenza ukuthi akhule, ehlangane kuhle engqondweni.

Abantwana kumele baphiwe amathuba okudlala lasemaphandleni nxa okungekho okokudlalisa okungcono kuyalungiswa ngezigodo babelendawo lapho abadlala khona bajabule

Ezokwelatshwa kwabantwana kumele zithuthukiswe njalo labo abelapha abantwana bayasweleka kuzo zonke izibhedlela lolwazi babengabantu abafundeleyo ukwelapha abantwana.

Abanye abantwana bazalwa belobulima obuthize enyaweni kodwa nxa umuntu elolwazi ukuthi alwelule unyawo. Luyaqondiseka umntwana akhule engasiso silima ejabula .

Ukuze abantwana abancinyane bavikeleke kuyaswelakala ukuthi omongikazi labodokotela baqhubeke befundisa ngendlela abantwana abanakekelwa ngayo, baphatheke kuhle, baphile babe ngabakhokheli bakusasa.

Ijekiseni yinto ebuhlungu ukuyihlaba. Abantwana abanengi bayayizonda futhi nxa sebehlatshwa bayakhala, kodwa ngenxa yokuthi ilusizo uyabanjwa umntwana umongikazi amhlabe asizakale.

Ukuhle abantu nxa beqhubeka befunda bedingisisa ulwazi ukwenzela ukuthi nxa beselapha beyelaphe kuhle abantwana ngoba abantwana sethembele kubo isasa libheke kubo

Umntwana wonke ulelungelo lokuphila. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi omama babahambise abantwana ezibhedlela bayehlolwa endaweni yabantwana .Ngoba kukhona I department ye peads ezibhedlela.

Okokudlalisa esingathi ngamathoyi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ebantwaneni abasesebancinyane. Okunye kwenza ukuthi bahlakaniphe ngoba kuyabe kulokukhala okuthile , bayawathakazelela abantwana amathoyo.

Abantwana labo ngabantu abaqakathekileyo okumele ukuthi ezibhedlela baphathwe kuhle bahlolwe ngemitshina yalezi nsuku ukuze kubonakale ukuthi umntwana uhlutshwa yini ukuze elatshwe asile abengumuntu oqakathekileyo phakathi kwesizwe.

Abantwana kumele bakhuliswe kuhle, bakhule bephilile. Ngoba ikusasa isezandleni zabo. Nxa ke befundiswa, beselatshwa, kuzakwenz' ukuthi ikusasa liqhakazeke.

Abantu nxa sebebadala, abanengi, bavame ukuthi bahlutshwe yimkhuhlane yamehlo, kwesinye isikhathi kungaso mkhuhlane nje umuntu angabe esabona kuhle, so kumele ahlolwe, alungiswe ngokunikwa amangilazi.

Kuhle nxa izisebenzi zempilakahle zikhuthalela ukufundisa. I health education yenza ukuthi abantu nxa besuka lapho bayevikela bevikeleke emkhuhlane bafundise labanye.

Kuhle nxa izisebenzi zisebenzisana, njalo zisabelana ulwazi. Lokhu kwenzu ukuthi ukwelapha, kwelapheke kuhle, njalo kwelatshwe ngendlela eqondileyo, ngoba ziyabe zisizana izisebenzi.

Kuhle ukuthi izisebenzi zixoxisane ngomsebenzi ikakhulu nxa bekhona asebebadala bancedise abasesebancinyane bebanika ulwazi ngezempilakahle

Ilizwe laseRwanda liyaqakathekisa ezempilakhle njengawo wonke amazwe. Odokotela bakhona ukwenzela ukuthi baqhube umsebenzi basize izigulane ezibhedlela zaseRwanda.

Amanye amagcikwane mancinyane kakhulu okwenza ukuthi ngelihlo nje umuntu angenelisi ukuthi awabone ngakho ke kuyahlolwa ngemitshina eyenza ukuthi umuntu abone kuhle.

Ezibhedlela kufanele ukuthi kube khona amabhuku lapho okubhalwa khona izigulane zifikileyo ngosuku zizoyelatshwa kubuye kubhalwe futhi usizo ezilutholileyo.

Umtshina we scan ohlola ngaphakathi kwesisu sikamama ozithweleyo wenza kubelula ukuthi kubonakale ukuthi umntwana uhlezi njani njalo kubonakale ukuthi ngoyini nxa umama eluswela lolo lwazi.

Izisebenzi yizo eziphatha umsebenzi ezibhedlela lemakiliniki ngakho kumele zigcinwe zijabule ukuze zisebenze kuhle zikhululekile umsebenzi uye phambili.

Izisebenzi kuyasweleka ukuthi ke zibelemihlangano yokufundisana lokulolongana ngolwazi lokwelapha ukwenzela ukuthi abantu nxa befika bathole usizo oluhle.

Umuntu angalimala kwesinye isikhathi uba ngumuntu ongasenelisi ukuhamba. Ikanti ngenxa yokuguga abanye labo bayabe sebeswela usizo lwephysiotherapy ukwenzela ukuthi benelise njalo ukuhamba bebambe insimbi ngapha langapha.

Abafundi abafundela ezokwelapha ezibhedlela kuhle ukuthi baqhubeke befundiswa bephakathi kwezibhedlela emibhedeni batshengiswe indlela zokuphatha izigulane lokwelapha

Kuyinto enhle ukuthi abazempila kahle babuthane bahlangane batshelane ngendlela yempilakahle yokwelapha ukuze balolane bakhumbuzane okunengi okwezempila kahle.

Izisebenzi kuqakathekile ukuthi zihlale zifundiswa. Kwenziwe ama refresher course emsebenzini. Ukuze zikhunjuzwe ukuthi kusetshenziswa njani imitshina. Lobuciko obutsha, balezi insuku.

Imihlangano yezisebenzi yokuthi bancedisane ngolwazi ,bakhulume ngezinto ezihluphayo, bakhulume ngenjongo lalokho abakhangelele ukuthi bakwenze iyasweleka njalo iqakathekile.

Wonke amadepartment ezempilakahle kumele abe lezisebenzi eziwufundeleyo umsebenzi. Lanxa lapho kumele kuyehlolwa amasamples uthole umuntu oqeqetshileyo ololwazi.

Izisebenzi kufanele ukuthi zinikwe ukusebenza okuhle ukwenzela ukuthi zikhululeke njalo zibobotheke, lomsebenzi uba lula zenze umsebenzi omuhle osuthisayo.

Uhulumende kumele aqhatshe omongikazi labodokotela, ukwenzelukuthi babe banengi njalo basizane ukwelapha izigulane kungasweleki abokusiza izikhathi zonke.

Umntwana usesibhedlela. Udokotela uyamkhangela. Umama wakhe uyabobotheka ngoba eselethemba ukuthi nxa sebefikile kudokotela bazathola usizo. Umntwana ukhangele udokotela engani uyamangala.

izisebenzi zempilakahle akusibo omongikazi labo dokotela kuphela abanye basebenza bekhangela imitshina abanye ngabokuhlola ama samples kumele babekhona bonke ukuze bancedisane

ezempilakahle ngokomqondo ziqakathekile kakhulu kuhle ukuthi abayabe sebephambanisekile emqondweni bathole usizo ngakho kuqakathelile ukuthi sibahambise khona singabagcini emakhaya bayesizwa

izisebenzi ziyathokoza emsebenzini nxa kukhona izinto zokusebenzisa kanti njalo zisebenzela endaweni ehlanzekileyo lezokuvikelwa okugqokwayo zibekhona ukwenzela ukuthi kusebenzeke kuhle

Imitshina yakulezi nsuku eyama computer iyasweleka emapharmacy ngoba nxa sebewodile bafaka konke abalakho ku computer. Kuyabasiza ukuthi nxa bekukhipha, bakukhiphe laku computer kube lula ukubona okukhona .

Ukubeka kuhle imithi ema phamarcy kwenza ukuthi kubelula nxa lapho usuyidinga uthathe umuthi masinya isigulane sisizakale masinya singaqedanga isikhathi eside kulokhe kudingwa umuthi

Ukuthengwa kwemithi emapharmacy kwenza ukuthi kube lula ukwelapha izigulane ngoba nxa udokotela esebhalile imithi isigulane siyithole ikhona epharmacy eseduze laso.

ukuhlabisa abantwana njengalokhu abantu ababe bekufundisiwe kuyasweleka ukuthi kwenziwe omama bakukhuthalele ukuya hlabisa abantwana ukuze bavikeleke emikhuhlaneni

IWorld Health Organisation yafaka usuku olokuthakazelela olomhlaba wonke okuthiwa yiWorld Health day. Kuhle ke ukuthi abezempilakahle balunanzelele lolosuku balubungaze.

Emafamasi kumele kuvalwe kuqine, nxa kukhona amaglazi kumele kufakwe insimbi zokuvalela amasela okuthwa ngama burglar bars ukuze amasela angangeni atshontshe imithi.

Ukugcinakala kuhle kwemithi emafamasi kwenza ukuthi imithi ihlale kuhle isebenze kuhle ngoba nxa ingasagcinwanga kuhle icina ingasasebenzi ilimaza umuntu esikhundleni sokuthi imelaphe

Amehlo yisitho esiqakathekileyo emzimbeni. Ngakho ke ezempilakhle kumele ukuthi zibelabantu abakwazi ukwelapha amehlo njalo lemithi yokwelapha amehlo itholakale ikhona ezibhedlela.

Kudala amafasi ayetholakala ezibhedlela kuphela kodwa kulezi nsuku asekhona amanye atholakalaa emadolobheni. Okuthiwa ngamaphurayivethi famasi lawo athengisa imithi esizayo.

Ukubeka imithi kuhle emaPharmacy ngendlela eyelapha ngayo. Kwenza kubelula ukusebenza. Lalapho usuwudinga uwuthola lula ngoba uyabe ubekwe kuhle njalo ubhalwe ngendlela ecacileyo.

Amafamasi yindawo lapho okugcinwa khona imithi, aqakathekile ukuthi abekhona abengasebenzayo njalo kufakwe imithi ezakuba ezakuba lusizo kuzigulane ukuze lapho oDokotela sebekhulumile umuthi ofunekayo, bawuthole ukhona efamasi.

Nxa imithi ikhona esi hedlela igcinwa efamasi ifamasi yiyo indawo egcina imithi okulabantu abafundisiweyo ngokuthi imithi igcinwa kanjani ifuna ukutshisa okungakanani ukuze ihlale isebenza

Imota zokuthwala izigulane kuhle zibekhona ezibhedlela lemakiliniki zitshiwo abantu nxa sebegula igijime imthwale umuntu iambulenci imuse phambili lapha angathola khona uncedo ngokuphuthuma.

I SIDA ngeyinye yamadonazi eqakathekileyo kwezempilakahle lakwamanye ama departments ikanti njalo imikhankaso yezempilakahle yenza ukuthi abantu bonke bafundiswe ngokuphila kuhle.

Umkhuhlane wepholiyo ngumkhuhlane omubi kakhulu ngoba uyabulala amalunga omzimba ebantwaneni. Yikho ke uyavikeleka ngokuthontisela umuthi emntwaneni avikeleke akhule kuhle.

Imikhosi yokufundisa abantu bebanengi lemikhankaso yokuthi bafundiswe ngezempilakahle izaqhubeka isweleka ukwenzela ukuthi bonke abantu bafinyelele ulwazi ngezempilakahle.

Ukufundisa ngezempilakahle abantu bethwele amabhakane abhaliweyo kwenza kubelula ngoba umuntu uyenelisa ukuzibalela ngezempilakahle kulokho okubhaliweyo ebhakaneni.

Imihlangano ebizwa ukuthi abantu bazefundiswa ngezempilakahle iyasweleka kuzigaba ngezigaba, ikakhulu emaphandleni, ukuze imkhuhlane ivikeleke.

Kuhle kakhulu ukubona ezempilakahle zithathwa ziqondiswa ebantwini. Abantu bayaswelukuthi bafundiswe. Umphakathi nxa ulolwazi kulula ukuvikela imikhuhlane.

Eminye imikhuhlane yabantwana, kayisweli ukuthi banikwe amaphilisi, kumbe bahlatshwe amajekiseni, iswela kuphela ukuthi abantwana, bathontiselwe, umuthi wokuvikela. Bavikeleke..

Nxa sekufundisiwe ngabeze mpilakahle njalo kubuzwa imibuzo ungabona abantu bephakamisa izandla ngendlela enje kuyatshengisa ukuthi bafundisiwe njalo bazwisisile lokho akade kufundiswa.

Ezempilakahle lamakiliniki endaweni yemaphandleni kwezinye indawo zikhatshana ngakhoke nxa abantu kumelee befundiswe bangalandwa yizisebenzi zempilakahle kubalula ukuthi bethole ulwazi

I'HIV le AIDS' yimikhuhlane ememetheka emacansini nxa abantu bengasebenzi ijazi lokuzivikela kodwa nxa kungafundiswa ukuthi abantu bawasebenzise lamajazi izakwehla imikhuhlane.

ukufundisa umuntu ngamunye ngamunye kuyenza ukuthi ulwazi lungene kuhle umuntu afundiswe azwisise njalo abe lethuba lokubuza ibizo ukwenzela ukuthi abambe kuhle

Ukugqoka umbala ofananayo emphakathini kwenza ukuthi abezempilakahle nxa bengena endaweni besiyafundisa abantu bahle bakhangwe yilokho kugqoka basondele eduze bazofundiswa babelolwazi.

Kwezinye izindawo kakuvunyelwa ukubhema igwayi kumbe ukulayitha umentshisi ngoba kungenzeka ukuthi kube lemithi ebamba masinya amalangabi so ke, nxa kufanekiswe kanje kuyabe kutshengisa ukuthi ungaze wabhema.

Ukufunda akupheli, batsho njalo abadala. Yikho ke abezempilakahle labo bahlala befundisa kabadinwa. Ngoba imikhuhlane minengi iyantshintsha-ntshintsha. Kuhle lamabhakane abhaliwe ngemfundiso.

Ukuphuma kwamaxuku ezempilakahle besiya ebantwini yinto ebalulekileyo. Abantu babalobuvila bokuthi baye ezibhedlela kodwa kungaphuma ixuku liyofundisa kwenza bazwisise.

Ukufundisa abantu ngempikitsha kwenza ukuthi kubelula ukuthi bazwisise ngoba nxa umuntu efunda ebona umpikitsha echasiselwa into ayikhangeleyo kubalula ukuthi ulwazi lungene azwisise ukuthi kukhulunywa njalo kufundiswa ngani.

Kuhle kakhulu ukuthi abezempilakahle kwesinye isikhathi baphume baye ebantwini babalande endaweni zabo. Babelaphe, babafundise , babahlole izinto ezinjengabo BP.

Ukubona abantu bebanengi behamba bethwele okubhaliweyo kwenza ukuthi lobonayo asondele eduze besokusibalula ke ukuthi afundiswe ngezempilakahle njalo abale azizwele lokhu okukhulunywa yimibhalo

Kuyafundwa lapha, njalo bakhanya balalele ofundisayo. Kuyabonakala umi phambili okutshengisa ukuthi bayaqeqetshwa abantu, kungaba ngokomsebenzi, kungaba ngokwezempilakahle, kodwa okuhle yikuthi balalele bayafunda.

Imikhuhlane yemacansini minengi njalo imemetheka ngokuthi abantu baye emacansini bengazivikelanga. Kodwa nxa kukhona okokuzivikela emacansini kwenza ukuthi ivikeleke ingamemetheki.

Ixuku labezempilakahle nxa liphuma lisiyasakaza ngezempilakahle, lokh' esithi ngamakhampayini, kwenz' ukuthi abantu abanengi bafinyeleleke, njalo imibhalo ibalwe bezwe ukuthi kuthwani.

Imuli iqakathekile kakhulu njalo nxa kukhona injabulo ekhaya kubonakala ngomama obobothekayo lobaba obobothekayo. Lokhu kuhle kufundisa labantwana uthando phakathi komuzi.

Abantu kumele baqhubeke bezalana emhlabeni ukwenzela ukuthi impilo iqhubekele phambili. Njalo ukuthandana, ukukhathalelana lokunakalelana kwenza impilo iqhubele phambili njalo kubelothando

omama abamunyisayo abantwana bayafundiswa esibhedlela indlela yokuphatha kuhle abantwanana indlela yokuziphatha bona ukuze bengayelamisani eduze bephinde bahlatshwe ukuzithwala masinyane

Abantwana nxa bephile kahle kuba yintokozo kubomama njalo lanxa behlangana bekhulumisana bayajabula bakhulumisane babuzane ngabantwa babo bethokoza ngesipho sikankulunkulu.

Indlela zokuhlela imuli zinengi njalo zibalulekile emphakathini. Abantu nxa befundiswa ngalezindlela kwenzukuthi imuli zabo bazihlele kuhle, bangabi labantwana abanengi kakhulu.

Isikhani ngumtshina oqakathekileyo kakhulu owenza ukuthi abezempilakahle odokotela babone ingaphakathi kamama babone losane ikanti umama laye nxa efisa ukwazi ukuthi umntanakhe ngoyini kuba lula.

Uyajabula emsebenzini ubonakala ngokubobotheka. Kuyabonakala ukuthi uyawuthanda uyawuthakazelela umsebenzi wakhe, njalo ezempilakahle uziphatha kuhle ngoba amanzi ayabonakala egcekeni ukwenzela ukuthi abe enatha engaze akhathala nxa esebenza.

Umuntu lomuntu kumele eqakathekise ilizwe lakibo. Nxa umuntu ethokoza ngelizwe lakibo kubakuhle nje ukuthi le flag yalelo lizwe ayiqakathekise ebonakale ukuthi uyajabula elizweni lakhe.

Wonke umuntu uyaliswela ithuba lokuthi afundiswe ngezempilakahle. Afundiswe ngezokuhlela imuli. Afundiswe ukwenzela ukuthi enze izinqumo ezilakaniphileyo ngoba elolwazi.

Ukuze isizwe siqhubeke sisanda kuqakathekile njalo kuyasweleka ukuthi omama abazithweleyo bathole ithuba lokuthi beze ezibhedlela befundiswe njalo bahlolwe ukuze babelempilakahle.

Ukuhlela imuli yinto eswelakalayo. Nxa umuntu esefundisiwe, ulelungelo lokuthi ahlele imuli yakhe, angaze azuza abantwana abazamehlul' ukuthi abagcine kuhle, abafundise.

Nxa kusenziwa ezemidlalo, kuhle kube labanye abenelisa ukwelapha. Njalo babe le first aid box labo elilezinto zonke. Ukwenzela ukuthi nxa omunye angalinyazwa ayelatshwe.

Emidlalweni kuvamile ukuthi umuntu abanjwe yinkantsho. Nxa inkantsho isimbambile umuntu kwesinye isikhathi akusweleki muthi, kusweleka nje ukuthi elulwe unyawo lube seluphinda

Kwezemidlalo umuntu angadlala abeselimala kumbe aqamuke. Yikho ke kulezinto ezokusebenzisa ukwenzela ukuthi ithambo livanjwe libanjwe libuyele endaweni yalo.

Abezemidlalo nxa bedlala kumele kukhona imithi ukwenzela ukuthi bengalimala isetshenziswe ikant ukudla kuhle kwabo izithelo kuyenza imizimba yabo ilungele ukudlala kuhle imidlalo

Eminye imikhuhlane yelatshwa ngemithi. Kodwa kuleminye efuna nje ukuthi umuntu ayenze ama exercise umzimba uqine wenelise ukulwa unqobe imikhuhlane.

abadlala imidlalo kwesinye iskhathi bayalimala bedlala lezandla lazo kulendlela okumele ukuthi nxa umuntu eselimele zibhanditshwe ngazo ukwenzela ukuthi ziphole masinyane

Nxa umuntu angalimala kwezemidlalo. Kwesinyisikhathi nje kuswelakala amanzi aqandayo ukuthi athelwe lapho alimale khona .Kumbe okuyi icepack kubekwe phezu kwaleyo ndawo ukuze kuphole.

Ukuzinikela kumidlalo lamasports kwenza ukuthi umuntu aphile kahle umzimba wenelise ukuthi uzivikele uxotshe eminye imikhuhlane engabe izama ukuhlasela umzimba.

Ukudla kuhle kuqakathekile kakhulu kwezemidlalo. Nxa umuntu engumuntu oyenza ezokugijima ,ezokugijima kumjaho .Kumele adle kuhle ,izithelo ngokunye kokudla okuhle kakhulu.

ngokusebenza endaweni ethuleyo njalo okulemitshina yakulezi nsuku kuhle kakhulu kwenza ukuthi umuntu ahlolisise kutholakale okuyabe kuswelakala ukuthi izifo zivikelwe

ukuzelula amathambo uku exerciser ukuzi voxavoxa kwena ukuthi umuntu abelempilakahle ahlale ehlanzekile emzimbeni eminye imkhuhlane iqedwa nje yikuthi umuntu athathe ma exercise

Imitshina yakulezinsuku eyamakhompuyutha iyenza kube lula kwezempilo. Umuntu angazibukelela ezempilo athole imfundiso kumbe andise ulwazi lwakhe ngokubukela kukhulunywa ngezempilakahle.

Ukuthuthuka kwe technology kwenza ukuthi ezempilakahle zibe lula kulezinsuku. Abantu sebengafunda lasemafonini, lezempilakahle bancedisane labangane babo ngezempilakahle.

Imitshina emincane iqakathekile kakhulu kwezempilakahle ngoba eminye omongikazi bengakutshela ukuthi uzithengele kakhulu njengowokuhlola iBP umuntu abe ezihlola engekhaya.

Ukuba khona kwemitshina yakulezinsuku lokudinga emoyeni ngemikhuhlane kuyenza lokho odokotela labomongikazi abayabe bengakuzwisise bakudinge ebulenjwini bebelolwazi

Kusebenzeka kuhle nxa imitshina yokusebenzisa umuntu elayo njalo kube lendlela yokukhulumisana labanye ngefoni. Ikhompuyutha iyasweleka emahofisini amanye ngoba yikusebenza kuhle kwalezi insuku.

Noma abantwana bengakuthandi esibhedlela kodwa ukuze impilakahle yabo ibe ngelungileyo abazali baqhubeka bebahambisa kubodokotela labomongikazi ukuze bahlolwe babelempilakahle.

Ukuhlolisisa isigulane singakanikwa imithi kwenza ukuthi umongikazi kumbe udokotela abelokuqiniseka ngokuthi umuntu uhlutshwa yini abesemelapha amnike imithi ehambelana lalowo mkhuhlane oyabe umhlasele abesesila ngokuphangisa.

Ama records ezempilakahle agcinakala lula nxa kukhona imitshina yalezinsuku. Eyenzukuthi yonke into ibe phakathi kwaleyo mitshina .okunjengama khompuyutha kuqakathekile kubekhona.

Noma kusegangeni noma kuse sivandeni, izilimo, izithelo izihlahla eziluhlaza ziligugu empilweni yomuntu. Ngoba ezinye yizo ezisetshenziswa ukwenza imithi esilisayo.

phakathi kwegusu kulezihlahla zemihlobo etshiyeneyo ezinye zazo ziyelapha zelapha ngamahlamvu, ngempande, kumbe ngamaxolo kuswelakala ulwazi kuphela ukuthi lesi selapha njani

Imvelo kakhulunkulu yona ilevele ilezilimo ezikhona ngokwemvelo. Ezinye ziyadliwa, ezinye ziyimithi. Abayaziyo imithi bayazithatha besekutholakala usizo lokuthi abagulayo balise.

Izihlahla ziyimpilo asizigcineni kuhle, asihlanyelenini zibenengi ngoba yona imithi yesintu ivele ithembe zona izihlahla. Ithathwa ezihlaleni yelaphe abantu.

Eminye imithi yesintu isifakwa emambodleleni ngokuthuthuka kolwazi layo ibhalwe ukuthi isetshenziswa njani njalo isebenzani ukuze kubonakale ukuthi isetshenziswa ngaluphi usuku kangaki ngelanga.

Umuthi usebenza kuhle emzimbeni womuntu, nxa umuntu esidla kuhle, akukhathalekile yimithi yesintu kumbe yimithi yesilungu, kuqakathekile ukuthi umuntu adle kuhle, adle lezithelo.

Imithi yesintu iyatshiyana. Eminye kuyawonyiswa amahlamvu, abesecholwa abe yimpuphu asetshenziswe, eminye amahlamvu acholwa enjalo emanzi, asebenze enjalo emanzi.

Kuvame ukuthi imithi yesintu kube yizihlahla zeganga, kodwa ke ngenxa yokwanda kolwazi sekwananzelelwa ukuthi lezesikhiwa okufanana lamalemoni lama onyeni kuyafakwa kube yimithi kwelaphe.

Nxa umuntu elungisa imithi kuyaswelaka ukuthi abavale amakhala omlomo ukuze angahotshi okungenza ukuthi ngokuhotsha kancane kancane kumthelele imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukubhalwa kwemithi kuqakathekile njalo imithi yabantwana ingabhalwa ifanekiswe labopopayi, kwenza ukuthi lomntwana laye ahle abone ukuthi lokhu ngokwakhe awuthakazelele lowo muthi.

Ukulima yinto enhle kakhulu. Izilimo eziluhlaza, ziqakathekile emzimbeni, ngoba ziyawakha umzimba. Ukuthi umuntu ahlale lapho okulokuhlaza khona kuhle kakhulu, ngoba kuyamncedisa ngokunengi empilweni, njalo ukudla kuhle, kuqakathekile.

Sibonakala sisihle isihlaza, okuluhlaza kuvele kuyabukeka emehlweni ngoba kuhambelana lempilo, ngakho ke izihlahla ziqakathekile empilweni zethu ngoba ezinye zazo zingumuthi ziyelapha

Kubekeke kuhle kwenza ukuthi indawo ibe nhle njalo izilimo lezi ezihlanyelweyo zenza kuceciseke kubonakale ubuhle phakathi komuzi phakathi kwendlu.

Abelapha ngesintu labo sebathatha ulwazi lwabo baluphakamisa. Akusekho okwakudala okokufaka amaxolo lamahlamvu. Eminye imithi isifakwa emambodleleni njengemithi yesilungu.

Abe mithi yesintu labo bayasekela abezempilakahle ngokuthi labo belaphe imikhuhlane abayenelisa ukuye lapha. Ngakho ke kuba khona imithi abayihlanyelayo bayigcine ibese duze labo.

Abayaziyo imithi yesintu kubalula ukuthi nalapho sebegula noma begulelwa yizihlobo zabo baziyele nje egangeni bayezithathela leyomithi isize ukuze ogulayo elatshwe asile.

Eminye imithi yesintu nxa uyikhangele ungelalo ulwazi ungabona ngani ngamaluba kodwa ke ababaziyo bayabe bewuhlanyele belenjongo ngoba besazi ukuthi lomuthi uyasebenza ngesintu.

Ngenxa yokuphakama kolwazi isikhona imithi yesiNtu efakwayo emambodleleni kubhalwe kuhle indlela ukuthi isetshenziswa njani. Yikho ke kuqakathekile ukuthi abantu bayifake bayigcine kuhle.

Kusukela kudala izibhedlela zingakandi, abantu abansundu babevele belemithi yabo abayisebenzisayo eyokwelapha izigulane. Inyosi zazivele zithathwa egangeni, zithatshwe, zincede nxa abantu bekhwehlela.

Imithi yesiNtu layo iyasebenza ngakhoke kuqakathekile ukuhlanyela izihlahla, ukuhlanyela amaluba nxa ukwazi ukuwasebenzisa ukwenzela ukuthi kulungiswe imithi yesiNtu layo engaba lusizo kakhulu.

Okunye ukudla kwesintu kungumuthi emzimbeni. Eminye njalo imithi iyalungiswa ivele isaziwa ukuthi yimithi kanti okunye kuyachaywa ukuze kusetshenziswe sekuwomile.

Ezinye izihlahla esizihlanyelayo endaweni zethu ezifanana lamapopo siyabesingazi ukuthi ziluncedo ukwelapha kodwa abalolwazi bayatshengisa ukuthi amapopo lawo ayelapha.

Osiyazi abelapha ngokwesintu balendlela yabo yokulungisa imithi eminye bayayichola eminye bayayigiga ibe isisiba yimpuphu ukwenzela ukuthi isebenziseke kuhle esigulaneni.

Imithi yesintu igoqela izihlahla lamaluba kwesinyiskhathi esingaba lawo emagumeni ethu kodwa singakwazi ukuthi ayelapha. Kodwa ke abalolwazi, bayawathatha belaphe ngawo.

Eminye imithi yesintu kuswelakala amahlamvu, eminye kuswelakala impande , ikanti eminye kuswelakala amaluba, yiwo ayelaphayo, abalolwazi bayawalungisa belaphe ngawo.

Eminye imithi yesintu kudingeka ukuthi icholwe ibe yimpuphu ukuze isebenziseke lula lapho kumele inathwe , ifakwe emanzini inathwe kumbe ivuvuzelwe esilondeni kwelapheke.

Eminye imithi yesintu yelapha ngokuthi inathwe, eminye umuntu uyafutha ngayo eminye njalo umuntu uyabhema, ukwenzela ukuthi imelaphe ngaphakathi umkhuhlane uhambe.

Izilimo ziqakathekile kakhulu empilweni yomuntu. Kumele ukuthi abantu badle okulinywe ezivandeni zabo, kudliwe izithelo ezinhle eziphuma esivandeni njengalezi esizibona lapha.

Ukuze umuthi wesintu usebenze kuhle kuswelakala umuntu ololwazi olokuthi awulungise, awubeke kuhle awenze ube ngumuthi ozasebenza ngendlela eqondileyo.

Ukugcina izilimo ngendlela yokuthi zomiswe yindlela eqakathekileyo. Nxa zingaze zomiswe, sezizadliwa ngesikhathi esizayo, umfushwa , sithi ngumfushwa thina nxa sesomisile okuzadliwa ngethuba elizayo.

Kukhona izihlahla ezihlanyelwayo ezelaphayo ikanti ke kukhona ezeganga ezemvelo. Umuntu ololwazi oyelapha ngokwesintu uthatha zona lezo izihlahla azilungise zibe sezisiba ngumuthi wekwelapha.

Izihlahla ziyimpilo, izihlahla ziqakathekile. Impilo yomuntu iyeyama ezihlahleni. Ngitsho imitho yesintu ithathwa kuzo izihlahla igigwe ichaywe ukwenzela ukuthi ibeluncedo kulabo abagulayo.

Kukhona eminye imithi eyelaphayo, eyesintu kodwa okungaba licala nxa ungatholakala uwuhlanyela. Imithi efanana labo "marijuana"iyabophisa. Umuntu kumele abelelungelo.

Akusibo bonke abalolwazi ngemithi yesintu. Ezinye izihlahla uyasibona nje egangeni usitshiye ungakwazi ukuthi kambe izithelo ziyadliwa kumbe amahlamvu ayadliwa kodwa kube ngumuthi wesintu oyelaphayo.

Kubalula nxa umuntu esazi imithi yesintu kubelendlela yokuthi ayihlangele ayigcine eduze ukwenzela ukuthi izigulane ziyithole ivele ikhona kuye eduze.